Tsi'naanga tsingaali tsili mu khataale basungakile khubi khubisaala ni khu tsi'wire tdinguubo tduno batsikuliisa ela mukhataale khano mulimo tsingofila, mulimo tsi'naanga tsiwaanga ni tsimbesaemu ni tsa'nabitsali mulimo ni bikaapo ela asi e iliwo tsitsila tsibaili itsibiraawo ,lubeeka iliyo shitsakha shikaali naabi

Bakelema babili numwaana bali mukhatale isi bakulisila bibindu byekhulya bakulisa tsinyenyi nga tsinyanya ni kapichi ela umukelema ukundi wakwalire i't-shirt imbesemu ni ni wibowele ni leso iya nalukoshakosha nga ilimo kamakondokondo ne ukundi wakwalire inaanga imaali, bakelema bano balolele i'burangisi wekhatale khano

Shirimba shimiliyu shilimo tsintsu tsingali ela tsintsu tsino batsombekha bulayi naabi mulimo tsetsigorofa mwabamo tsindala tsikhali tse tsigorofa ta tsintsu tsino tsilikho kamabaati kamabesemu tsindala tsiliko kamabaati kamawanga ne tsitsindi tsilikho kamabaat ka'green tsintsu tsino tsingali naabi ela shirimba shino shimiliyu naabi.

Bisari bye tsukhi ibyombekhewa mu tsi wire tse kamasanyalazi tsitaru ne bisari bino bili mu color iya yellow yesi khulanga mulukyisu khuri iya nabitsali ne ili mutsu ingali.

Umusani wakwarile ikofila imbesemu alikhupiringisa igaali elah wakwara ni saati iyaa square, umusani yuuno Ali khulugudo lwa'murram, lumiliyu lulikho li'corner, ne imunkonko wewe iliyo bandu babili balikhukhwitsa nokundi akanakhukhala luguddo atsye lubega lwataayi

Basaani babili bakaangi bali mu laboratory bali khupima bibyuuma ela basaani bano bakwarire tsi gloves, umulala umubesemu umulala umumali wakhola litsuune lyafwana lyo'omukhasi. Bakwarire tsi gloves tsa yellow bali khulolelela bucupa bwesi bapimilamu mu lab.

Umusaani ali khulyato ali khutsya khu lubalama ali ukhwisindikha ni ku saala khu nyatsa imbofu ilimo kametsi kamamiliyu, umusani yuno wikhaye mu lyato libofu.

Bi butu bitaru babira atwela nga bilala bilimo i rangi iya nabitsali naabi ne i kyindi ibonekha nabitsali naabi ta, bidomolo bino bili bitaru ba bipanga atwela byayikhala khu bunyaasi bwa green ne lubeka iliyo liloba oba litikiyi li -li libesemu.

Ba bana babili bali khuninanina khakyingi ni i gali bama I metsi oba i busebele bali khupiringisa igali yawe ni umukhana umukhulu wakwara i ngubo imbesemu, ba bana bano bali khupiringisa igali ni shiputi sha nabitsali babira mushitsakha akari oba khulukyewakyewa baninanina ingo.

Akhundu isi batsukha bisasilo aliwo tsitsu tsi khali tsimiliyu ta lwe bisasilo bino ne akhundu ano kametsi kikhisa bisasilo mu ku lowo amwalo ne lubeka iliwo umusani uli khukyenda wakwarire isaati iya purple ali ukhwitsa i mukongo we tsitsu tsino ni bisasilo bino isi bili.

Shiwuukha shesi balanga bari lilyalamba shimile khushimuuli khukari khushimuli khulikho irangi iya nabitsali ni ya purple tsinduro lilyalamba lino linuuna kumubisi khukwaama mushimuuli muno ela lilyalamba lino akari lyaboomba ne shitseke shaneera ni imurwe yaneera.